Man bunga dok bunga man tye madit adada dok bunga man tye ki yadi madwong iye adada dok bunga man tye i nota kun tenge ti lamal matek adada

Man dek ma kitoko i pilate dok dek ma kitoko tye kirubo aruba dok tye kabej ki ringo.

Man poto dok poto man tye poto anyogi kun anyogi man pud tye ma odongo lapiny adada kun kidoyo te anyogi man maleng adada kun anyogi man tye ma kipitogi i layin.

Man ot dok ot man tye madit adada ot man tye ot gurofa kun tye ma kicweyo lamal adada dok ot man pud kitye ka medde ki ticce kun kiketo yadi madwong adada tye ma olworo ot man.

Man bar dok bar man tye bar tuko odilo kun bar man tye kityeko kun kilworo tenge roung kun kicweyo tye lamal adada kun bar man tye madit adada.

Man datar dok datar man tye oruku bongo matar adada kun en tye oruku roc bene i cinge kun tye ma omako camo ngenye med ki gin lampim yweyo pa dano kun ocoko giweny i cinge

Man di boma di boma man tye madit adada dok bene tye ki odi madwong adada odi mukene tye odi gurofa ki bene tye ki dano madwong adada i di boma man

Man lee dok lee man nyinge ongera obedo tye iwi yat kun en tye ka turo jang yat man kun jamg yat man tye madwong adada dok ongera man obedo kun yibe tye ma ongun.

Man wi odur dok wi odur man tye ki onyo iye yugi madwong adada tye i dog pii nam yeya tye mapol i nam acel tye i nam i ngeye pol nen dok wi odur man weng tye opong ki kavere.

Man gang dok gang man tye ki ot lum acel ot lum man tye ma dako man tye ka kato ki iye med ki dero bene acel bene dok dikal man tye ma otal adada.

Man lee dok lee man gin guito kun gitye i wiyat kun lee man ntinge labowr dok labwor man tye ma gunino kun guito i wi yat ma jange tye madwog adada.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

Dano magi gitye ka wot i yo gudo dok dano magi weng opong ki lutino kun lutino man tye ma guyeyo yen kun gitye ka wot i yo gudo mutal adada.

Man pii nam dok pi nam man tye madit adada kun wiye tye ma ocito mabor adada dok ngat acel tye ma ocung i teng pii nam man kun omako rec i cinge kun ngat man tye ma omako rec ki tol.

Man bongi makitye ka cato ne dok bongi man tye ma kikwoyogi kun mukene tye mapud pe kikwoyo dok bongi man tye bongi paco mukene tye ma kirukogi aruka ikom toy.

Man gar dok gar man ti ka ngwec kun gar man tye ma ogube mabor matek adida dok gar man tye ka ngwec kun oyabo macce tye twolo kun kom gar man tye maraya maraya

Ngat man tye ka toto kic kun en tye ma oruko bongo ma oumo kome ducu kun tye ma oruko roc i cinge.

Latin man tye ma ocung inyim duggola kun en tye ma ocung kun ojenge ajenga i kom duggola kun ot man bene tye ma ki guru kome agura ki bao kun latin man oruku pye bongo lacere lacere

Man lee dok lee man nyinge bim kun en tye ma obuto abuta kun en tye ma obuto i kin lum dok lee man tye ma otii matek adada kun yec kome tye ma otwi madwong adada.

Man lee dok lee man nyinge bim kun en tye ma obedo abeda dok lee man tye obedo ikin yat en yec kome tye macol adaada

Man bongi ma kitye ka catone med ki jami mukene ma kitye ka catone dok bongi man tye bongi kitenge kun tye ma kirukogi aruka i kom toyi kun kitenge mukene pud pe tye ma kikwoyogi.

Man atura dok atura man tye atura sunflower kun nyig kic acel tye ma opye i atura man kun tye ka cwiyo moc atura.

Man pii nam dok pii nam man tye madit adada kun bene dero ceng tye ka menyo wi pii man matek adada kun laco acel tye ma ocung i nget pii nam man.

Man poto dok poto man tye poto anyogi kun anyogi man tye ma gudongo mabor adada bene anyogi man weng gitye ma gungo kun ayogi man potgi tye grin

Man winynyi dok winynyi tye ka wot ilum dok winynyi man tye ma tyengi tye mabor adada kun dogi tye bene mabor adada